Seeraa naagissiyaa naa"u xaacetuppe issoy eqqis. Issuwaa matan issi cimida bitanee uttidi seeraa naagissiyaa issi xaacee yootiyoogaa siyes.

Keehippe puulatidi maatay dicci uttido dembbaa bolli kare zereta gidiya miizzati maataa miidi diyaageetinne eta heemiidi de'iya issi bitanee beettees.

Ciiretta shuchchan kaame oggiya giiggissidi de'iya asaynne ogiyaara hemettiidi de'iya asay beettees. Etappe ushshachchaaranne haddirssaara keettaynne doozati de'oosona.

tammaa bollan de"ya ottoynne qassikka a mattan de"iya naa"u xixetidi uttida tiyya badalay beetessi.

wolaytta baahilaawe xale giddiya santta bulloy sa'aappe pude kiyiyaagee beetees. ikka qassi miizzay maanawu maaddees.

Keehippe puulattidi keexxettida keettaa karen kaqetti uttida Toophphiya banddiraynne dicci uttida hara doozzay beettees. karen eqqida asaykka beettees.

Wolaytta Wogaa kattay pilay, ashoy, oyttay, qociqoocoynne muchchoy sayinniyan utti uttaage beettes.

wolaytta bahilawee xaliya geetetiya boorissay sa"appe dicci uttidage beetessi a mattankka aybba maatikka baawa.

Kuwaasiya ka"iyo dembba bolli kaasanchchati maarara eqqidageeta hara asati eta sarotiyageeti beettoosona. Eta achchankka wolaytta sooddo yunbburushshiyaa misiliyanne xuufiyaa oyqqi uttaageeti beettosona.

Keehippe puulati uttida boottaa qallammiyan tiyettida keettaa giddon keettaa puulayanawu pugettidi qashetti uttida upuppaynne oydee beettees.

Wolayttan baahilawe yetta miishsha gidiyagatinsa'an laaleti uttageeti uldduwanne pulalliya yaagetiyageta

Puulatidi keexetida wolaytta keettaynne keettaassi emere baggaara dicci uttida uuttatinne hara dozzati beettoosona . Aaho kareekka keettaa yuushshuwan beettees.

Wolaytta dichca toho kuwassiya kileebiyaa arimay saaletti uttiis; A achchaarakka gooli giyaa xuufe bettees yaatidi inggilizattuwan Wolaytta dichcha yaagiyaagekka bettees.

Wolaytta leemo keetta yuushshuwani keehipe dicci uttida uuttaynne kaare kaare baggara diretti uttidagene, maatay dicci uttidage beettes.

Salo mera makiinee giddon kayma bitanne utti uttiis. Makkiinneppe guyye baggaraa yelaga issoy eqqaagenne keettaa misile de'ees.

yelaga macca naati wolaytta wogaa qonccisiya danguzzaa maayidi wolayta naatuura issippe zanaqa sohuwan dendiidi de'oosona.

Dozatuppe issuwa gidiya wolayttattuwan godare uutta geetettiyagee ziqqi giidi dicci uttaagee beettees. Appe guyyessaarakka dirssay diretti uttaagaa achchan dicci uttida hara dozaykka beettees.

Asaa naa'ay bana puulayiyo puulaa miishshattupe issuwa gidiyaa shittoy dooriyosan dooretti uttidage beettees.

De'iyo keettaan so baggaara gibbe giddooni dicci uttira uuttayinne kare baggaara maara qorqoruwan direttira dirssayinne keettaa achchan shuchchan keexettira keettay beettes.

Heezzu yelagati bantta dormmiyan utti uttaageeti beettoosona. Etikka bantta alggaa bolli uttidosona.

Issi macca na'iyaa wolaytta wogaa maayuwa bullukkuwa danccada bari huuphiyaan shaashiya qaccada wolaytta keettaa penggen pootuwa denddiyaara beettawusu.

quxarssiyaa baaliyaa paccararissada sintta ha sinttaw zaarada eqqada xeelayda dawus; ippe sintta baggarakka mattay bettees.

maarara tokkettida uuttay bettees; etassikka yeechchay maaran duge zinqqeti uttiis; uttatussi xade baggara ubbaykka bettees.

Ciirettida shuchchaa ogiyani yelagaati eqqidosona baggay ya baggi simmidi baggay ha baggi simmidi eqqidosona. Etappe sintta baggaara heezzu hemettiidi de'iya asati de'oosona.

Urqqaappe merettiya mexeqeliya giyo miishshay sa'an utti uttiis. Etikka heezza qodan, etappe ha baggaara puuxaykka de'ees.

Dozatu qommo gidiyaa atakilttiyaapee issuwaa gidiyaa pappayiya giyooge keehippe diccidinne corati uttaage beettees.

Polotikaa yaa'an Polotikanchcha Dagata Kumbbi Yaa'aa bolli Haasayiiddi diyageeti beettees. A sinttankka Haattay haylanddiyaaranne maykee haasayiiddi diyogeenne guyyesaara toophphiya banddiray dees.

Eretira aysso aawati Wolaytta haydda maayuwa maayyidi yaa'a sohuwaan komppiteriyaa sinttan wottidi haassayddi diyaageeti beettoosona.

Dozatuppe issuwa gidiya doonoy keehippe ciiyi uttidaagee ciiyidikka dicci uttidagee beettees.

Katta qommo gidiyaa uutappe haashetidi kiyiyya unccanne itiima gidiyaage qashshetidi sa'an uttaage beettes.

Goshshanchchay ba gadiya goyyiiddi de'iyaage beettes goshshaa yuushuwankka maatay dicci uttaageenne appe sintta baggaara dicci uttira zaafeekka beettes

maccassa puulayiyoo poottoy sa'an eqqi uttiis hega bolli xaafetida xuufekka nuuna macca asaa loyttiyo huuphe keetta yaagidi a bolli silkke quxure des

Wolaytta banddira bolli Wolaytta dalgga manttiyaa giyaa xuufe xaafeti uttaage beettees.

keehippe puulatida faranichchere keettan oosetira aadhdhi uttida pengge beettees, appe haddirssa baggara heregga penggekka de'ees.

Puulatti uttida kifile giddon issippe shiiqidi qashetti uttida upuuppaynne addussan de'iya oydeti beettoosona.

keehippe puulaati uuttida keetta gigdon soofa oydeenne haara qeeri oydee saa'an de'iyaageti beetoosona. eexiidi de'iyaa mabiraateenne haara miishaatikka betoosona.

Polottikka asati bantta polotiikkaa haasayanawu xarphpheezaa yuushuwan uttidi, xaafidinne haasayiidi de'iyageeti beettoosona. Eta sinttankka haattaara haylanddiyaraa uttidaagee beettees.

yelagati Wolaytta laytta laamiya gifaata maayuwaa maayyide yetta yexxidi duriddinne kambba baqqidi de'iyaageeti beettoossona.

suyqqiyan bantta dooretiyoossan maarar dooretti uttida gaanenne hara qalamenne hara miishshati beettoossona.

Zo'o misiliya bolli hayile hooteliya wolaytta yaagiya xuufe xaafetti uttaagekka beettes.

Wolayttan de'iyaa keehippe puulane zannaqqa sohuwaa geetettiya mochena boorago gonggoluwaa giddoni deiya dooretti uttida maaran oyddene haara puulatidi dooretti uttida shuuchchati beetosona.

Kare biittaa boottaa asati issippe shiiqidi oydiya yuushuwan uttidi Toophphiyaa asaa qummaa miidi de'iyaageeti beettoosona. Eti miyo kattaa qommoykka ashuwa pilaanne bodeenaa oyttaa hegaanne hegaa masattiyaageeta.

qooriyaan wottiyo aleeqo miishsatuppe issuwaa gidiyaa qoore worqqay bootta mera bolli kaqqeti uttaagee beettees.

loytti puulatiddi keexxetida wolayttaa keetta bolla baggara bakkaliyaa yaagiyaa xuufe na"u shaa'anne tamanne heezzu maritetta laytta yaagiya xuufe de'ees; appe duge baggara wolaytta kawotetta yaagiyaage de'ees.

dumma dumma buquratuppe issuwa gidiyaa kushiyaan meretida jabanay sa'an dooreti uttidaage beettees; ikka dooretidoy sa'an de'iya bonccuwaa bollana.

Keehippe puulatti uttida zannaqa soho gidiyagaani keehippe puulatti uttida oydeenne qeeri oydetti sa'aan dooretti uttaageeti beettoosona. A giddonkka eexxiiddi de'iya maabiraate qommo gidiya diim laytiya yaagiyogeekka beettees.

Keehippe puulatti uttida masqqaleenne keehippe wottanawu puulatti uttida saatee beettees.

Kattaa mal7ettiya sunkkurttoyi dooretti uttaagee beettes. Appe guyye baggaara hara pesttaaliyan xaaxettidabayikka beettes.

Tukkiyaa caddiyo kushiyaan ciiretidi merettira udullay sa'an utti uttaage beettees.

wolaytta sooddo isttadeemiyaa heeraan kaale hiwootte woossiyo keetta sabanchcha gidiya biramo dastti naa'u sha'anne heezzu marotetta layttan kessido mazamuree misile beettees.

Katta keettan issi yelagaynne naa"u yelaga macca naati kattaa miidi diyaageeti beettoosona; kattaa qommoykka pila, ashshuwa , muchchuwanne oyttanne hegeta malatiyaageeta.

Seeraa bonchchissiya tiraafiikee biiddi de'iya kaamiya essidi etappe tiikkeetiya ekkiiddi beettees. Kaamiyan giddon shufeeree haa sinttawu xeellees.

Asay bari huuphiya pixiyo I puulayiyo miishshati sa'an hiixetti uttidosona. Hegeetikka baxxariyanne miiduwa geetettiyaageeta.

so medoosa gidiya miizziyonne booraa baagaa baagaa oyqqid i eqida asatinne direti uttida dirsay beetees.

assay bari heera puulayanaw go"ettiyo shampuwwa geettetiyaage supermarkettiyani doretti uttage beettessi.

Shittoy suuyiqqiyaa bolli maddardariyan uttidi bettees, Appe xadde baggaarakka aybbikka baa.

Zal'ee soho gidiya baaro suuq yagiyage xoqqan kaqettidi suuqee keettaa karen betees. Karenikka motore lasilasa keettayne safay dooreti uttidage betees.

yelagay eqqidi wolaytta baahilawe maayuwaappe issuwaa gidiyaa qumashsha ba hashsiyaan danccidi eqqiis; appe guyyessara doozati diccaageetikka beettoosona.

errissuwaa erissiyo misiliya bolli magalashuwa yaagiyaageenne wolaytta baahilaawe maayuwa maayidi eqqida asaynne wolaytta keettay beettees.

mereta heera gidiya keehipeaakida woray beettessi aappe yabagarakka xoqa dere beettesi.

zanaqa sohoy keehippe puulatti uttira tukkenne kattaa keetta gidiyaagee beettees, appe kare baggara imppistrakitteree keehippe giigi uttidaagenne mittay a yuushshuwan de'iyaage beettees.

Keehippe puulattida wottanawu lo'iya ooratta karetta caammay des; ikka issoy issuwa ballan dooreti uttis.

qamani kaame ogiya bolani yelagay issipe shiiqidi haasayiyagetti beettosona ettape yabagara korintiyaa xomppe beettesi.

Yelaga macca naati Wolaytta wogaa maayuwaa maayyidi issippe uttiidi kattaa miidi beettoosona; etikka miyyo kattay Wolaytta wogaa kattanne barbbariyaa.

Mereta heeratu bolli goyyetira goshshaynne xoqqi uttira dere beettees; A bollikka dicci uttira doozati de'oosona.

Kushe hiila miishsha gidiyaa biittaappe oosettida jabanay, xaaroy, laggomoynne, mexeqellenne bashshe sa'an de'iyaageeti beettoosona.

Oosuwaa oottidi de'iyaa asay tukkiyaa miccidi ya ha miccide de'iyaageeti beettoosona; etappe haddirssa baggara keettay leemo keettay de'iyaage beettees.

Yelagay balddiyaa bolli lambba wottidi asassi duqqi duqqi immide des; a achchankka jarkkaniyaa kummi uttida naa"u jarkkane lambbay de'ees; sintta baggara cora asay ekkiide des.

wolaytta ereittida yettanchchatuppe issuwa gidiya Zaassa Alimayyo yedhdhiro yettappe issoy Bayra Koyshsha giiya xuufenne A poottoy beettees.

Goshshaa giddon dicci uttida doozatuppe hokki maataa qoriyageenne eta giddon hemettiidi de'iya asay beettees. Etappe sintta baggaara aaho demmbbay dees.

Doozatuppe issuwa gidiya bahilaawe xale gidiya bullo santtay dicci uttaagee bettees.

Ichashshu yelagati issippe shiiqid issiniya Toophiyaa banddiraa mayyin attageeti Wolaytta haydda qonccissiya qummashsha qoorin xaaxidi issippe shiiqid pootuwaa denddidi beetttoosona.

polotikkanchchay yaa'aappe eqqidi wolaytta haydaa maayuwa maayidi haasasayiidi de'iyaagee beetees.

Oyddu yelaga macca naati wolaytta wogaa maayuwa maayiri yettaa yexxishiiddinne duriiddi de'iyageeti beettoosona. Etappe sin sintta baggaarakka loytti dicci uttida dozati beettoosona.

Wolaytta dichcha ammuwaa wolaytta liiqa arakka luxetta keetta yaagiyaa xuufe wolayttatuwaan, amaratuwaaninne Paranjjatuwaa xaafeti uttaage beettees.

Deree asaayne so asaay wolaytta haydaa maayuwa maayiri qommetiri eqqi uttidage betees. Etape guuye baggaraka dicci uttida miitati deosona.

Woossiyo keetta giddon asay maarara uttidaagenne woosiyo keetta giddon po'ide de'iyaa amppuule beettees.

Kuuku tuukene katta keetta karen motore eqqagene oyddiya bollani asaambussa xiixiyo mashshiinee betees.

miyo katta mitanne katta ayfettuppe issuwa gidiya lokkomaa geetettiya katay poqetibeenna ba poquwaara diyaage beetees.

Paraassi tirankkaa giyo mittay tiraani uttaagee beettes. Assikka sintta gedeenne guyye gedee naa"ay issippe beettes.

Zal"iyaa zal'iddi de'iyoo suppermarkketiya getettiyaa suykkenne ogiyaara hemettide de'iyaa heezu asatuppe issiniyaa janxxila oyqqaaranne guyye baggar de'iyaa mittay beettees.

So medoosa gidiyaa miizzata asay baga baga oyqqidi oyqqi eqqi uttidaagee beettees; eta achchankka keettay diyaagee beettees.

Wolaytta keetttayne wolaytta keetta yuushshuwan uuttati diccageti, appe sintta baggara deree deriyaa bolli dicci uttida miittay betees.

Dembbaani diccida maataa sa'an hokkidi miiddi de'iya booray beettees. Dembbaa yuushuwankka dicci uttida doozati beettoosona.

Polotikkanchcha gidiyaa issi bittanne karetta koottiyaa maayidi cacara shamiziyaa garssara maayidi eqi uttaagee beettes.

Kuasse masattiya misiliyaappe xade baggaara Wolaytta isportti yaagiyaa xuufe de'ees. xuufiya achchankka paasibookiya malaatay, tiwitteriya waassappiya biberiyaa malattay de'ees.

Goshsha bolli gumbbo santtay tokketi uttaadage biron diccide de'iyaage a giddonkka asay eqqaage beettees.

shaarappe qolettidi uttida donoynne appe sintta baggaara Wolaytta boynay sa'an uttaage beettees.

Supermarkkeette giddon qimane qommotuppe corayi okashee, karetta shuqoyi, qarafaynne harabati beettoosona. Eta achchaanikka sharan micetti uttida tukkeenne eta makkiyo siineenne jabanayi beettes.

Ichchashshu macca yelagati wolaytta haydda maayyuwaa maayyir heezzati huuphiyaa banttaaga duge yedin issiniyaa qumaashsha maayyaan issiniya pude qachchada wolaytta haydda qummaashsha ba huuphiyan qachchada eqqidoosona.

Dereenne deriyaappe ha baggaara keehippe puulatti uttida keettay beettees. Keettaappe sintta baggaara dicci uttida qantta dozati de'oosona.

Poltikinchchay keegippe puularti uttida keetta giddon bari doonan kushiya oyqqidi uttidi qopidi diyaage beettees.

Alleeqqo miishshatuppe issuwa gidiya qooriyanne hayttan wottiyo worqaa geetettiyaage pestaaliyan xaaxettidi utaagge betees,

Kaymma asati yafaran eqqidoosona. Etappe sintta baggaara de'iyaage macca kaymma asa, guyyee baggaara de'iyaagee macca kaymma asay beettees. Diccida maatan etikka eqqidoosona.

Kayma asay shiiqidi wolaytta wogaa qumaashaa ba qooriyan qachchiri kushiya baqqiiddi, pootuwa denddiiddi de'oosona.

Haylanddiyan de'iya ushsha qommuwappe issuwa gidiya kookkakoollaa bolli xaafettida xuufee koyro mall"uwanne kookkakoollaa yaagiya xuufiya.

Issi yelaga na'iya motoriya bollan uttara wolaytta baahilaawe maayuwa bullukkuwa bari qooriyan xaaxara motoriya bolli uttaara beettawusu.

Oduwa odiya Wolaytta times yagiyoga bolli wolaytta maayuwa maayidi eqqida daro asay haasayidinne xeellidi de'iyagee beettees.

Seeraa naagissiyagee deretettaa asaassi yaa'aa bollan eqqidi haasayiiddi de'iyagee beettes.

Habasha resttoorantte yaagiya xuufee amaaratto xuufiyaninne arebetto xuufiyan xaafetti uttiis. Xuufiyappe xade baggaara kattaa qommoykka dees. Xuufiyappe ha baggaara oydiya bolli utti uttira sayneekka beettees.

Issi mishiriyaa so medoosa gidiya miizziyo oyqqada eqqasu. ippe guyye baggaara keettaynne maaran diccida mittaykka beettees

Cima bitanee oosuwa oottiddi diyagee gakkida banggaa cakkidi iddimmi uttaagee beettes. Appe guyyessaarakka gakki meli uttida banggay beettes.

De'iyo keettay yuushuwan diretti utti uttida dirssaynne keettaa yuushuwan dicci uttida doozzaynne de'iyo keettay beettees.

Doozati dicci uttidaageenne appe guyyessaara wolaytta keettayi beettes. Sa'ankka dicci uttida maatati de"oosona.

Mereta heeraa bolli woday wodissido muuzzennne hara dozzati woddi uttaageeti beettoosona.

Issi yelagay Wolaytta hayda qonccissiya qummaashsha qooriyan xaaxidi manatsiriyaan ayfiyaan wottidi kushiyaan saatiya wottidi pootuwa bolli beettees. A achchankka gifaata yaagiya xuufeenne agga agga baadi, sari inttertaymentti yaagiyaa xuufe dees.

Wolaytta baahilaawe xale mitta geetettiya halakkoy dicci uttaagee beettees. Appe guyye baggaara dicci utta maataynne gidduwan zo'o biittay dees.

Motoriya laaggiyageenne motoriya bollan naa"u asay uttidaagee motoriyappe guyyessa baggaara piraashee mittan zemppidi eqqi uttidaagee piraashiya achchan cora asay eqqidaagee beettees.

Maayo keettaa kareeni ashangulitiya mayzi uttido maayoynne xoqqan kaqetti uttida " Eftahi fashin maayuwa sikiyoosa" yaagiya xuufee xaafetti uttaagee beettes.

Cora mehiya dirssa giddon qachchi uttogeenne mehiya nanggiiddi de'iya cora maccanne attuma asati issippe de'oosona.

Deretettaa asayi doozata tokkanawu maccayi attumayi shiiqidi ollaa bookkiiddi diyageenne ollaa bookkidi doozata tokkiiddi de'iya asayi beettes.

Asaa na'ayi miyo doozatuppe issuwa gidiya uuttayi maaraara dicci uttaagee beettes. Ayyo hayttaykka keehippe dicci uttis.

Seera naagissiyaage kaame ogiyaan eqqidi makina xomppiya duuxxiraagaa bari kushiyaan oyqqidi eqqiis. a achchankka naa'u yelagati issoy silkkiya oyqqidi issoy makina achchan eqqiis.

Maccaynne attumay shiiqidi bareelan biittaa aattidi oosuwaa oottidi de'iyaagenne eta guyyeessaara hemettide de'iyaa asay beettees.

mereta heeratuppe issuwaa gidiya bazzuwa getettiyaagan aybbakka maata baynnassan dere xoqqay de'iyaage beettees.

Yelagatti wolaytta wogaa maayuwa maayiddi beetosonna. Hegaadankka ettappe duge bagan dunkkanne tukketti uttiis.

Ammanttiya qeeri tal''iya immiya miishshaa eqqota pootoy beettees. A bollikka kushee pude miccetti uttiis.

yelaga issinna banddiraa oyqqada bari kushiyaa uluwan wottada pootuwaa denddaydda diyaara beettawusu.

"Panddaa isttastik qalamiya" issippe dooretti uttidaagenne a achan xaaxetti uttida biratay issippe diyagee beettes.

Cora asayi shiiqidi gotetti uttida goshshaa bolli uuttaa tokkiiddi de'iyageeti beettoosona. Etappe guyyeessaara diccida doozati beettoosona.

Wolaytta sooddo luxetta keetta gidiya gibirinnaa kolleejjiya karee puulatti uttabi sHuchchan keexetti uttaagee beettes.

Nu soy katta keetta giya pootoynne katta keettaappe sintta baggaara oydee uttiwuttaagee, oydiyappe sintta baggaara mittaykka dees.

Kare medoosa gidira genessiya ba woraa giddooni woxxayidda diyaara beettawusu.

sa'aa bolli hiixetti uttida seeraamikeene sintta bagaara maatay melaagee dees. appe guyesaara keettay keexetaagee dees.

Sa'a bollan hiixettida sharaa bolli mitta aypiyaappe issuwa getettida atakilttiyaa gidiya muuze de'iyagee beettees. A achchankka zambbileenne maccasay uttaage de'oosona.

Badallaa xiiliyan uukettida orde oytaynne malddo xiiliyan uuketida karexxi uttida oyttay issippe saynniya bolan de'ees.

Kare biittaa asati issippe shiiqidi kattaa miiddi diyageeti beettoosona. Etikka miyo kattay wolaytta asaa kattaa ashuwa, itimaanne h.h.m

targgay mela ichashsha laapuna issuwa mela gididdo kaamee birdibillissiya caanidi ekkidi biidi dees.

Bootta sayniya bolli santtaaranne lokkomaara walaketti ka"aageenne mankkee issippe uttis. Sayniyappe guyye baggaara irkkabootiya bolli siinee uttaageekka beettes.

Cora deretettaa asayi maaran eqqidi wolayttatto yettaa yexxiiddi beettoosona. Etikka baggayi maahiya calaa maayi uttaageekka be'eettes. Etappe guyyeessaara kaamiya ogeenne doozati de'oosona.

Ha misiliya bollan beettiyagee toophiya tukkiya citaynne wolaytta dichchayi toophiya pirimeeligiya kaa'iiddi diishin issuwa le issuwa de'iyogaa besses.

Mitta ayfenne atakiltte gidiyaa lokkoma qommo geettetiyaa para acha lokomaappe issoy diccinne dayi ayfi utaagee beetees.

Zannaqa sohuwa be'idi zannaqa sohuwan pootuwa denddiiddi de'iya yelagati beettoosona. Eta guyyessan hara yelagatikka zannaqa sohuwa be'iiddi diyageeti beettoosona.

kushiyani merettiya goshshaa buqurattuppe issuwa gidiyaa kadaoy giigi waaxetti utaagee beetees.

Wolayttan de'iya zammanannne be'ettanawu bessiya issuwa gidiya xossa zarphiya yaagiyagee taappeellan xaafetti uttaagee beettes.

wolaytta dichchaa ispportiya citaa kaasanchcha gidiya kaasanchchay gooliya demmidi ba kushiya micci woxiidi diyaagee beetees.

Attakilte ayfiyetuppe issuwaa gididdiya timattimiyaa giyogge ba dooriyo saaxiniyan dooretti uttagge beettes.

Mereta heeratu bollaani keehippe dicci uttidanne dembbati, goshshaynne harabayi dereenne de'iyageeti beettoosona.

cora asay dembban shiiqidi wolaytta dalga manttiya banddiraa xoqqu oottidi bantta shurabiyaaka wolaytta dalgga manttiyaagaa maayidi eqqidaagee beettees.

yelagiya ba huuphiya daddisada, daddisido huuphiya bagaa shaakada oyqqa utaasu, oyqoogaaka qachchanawu ba kushiya yiicca uttaasu.

keehippe puulattida meretida purniichire iqaa gidooni kuushsha hiilatto wogaa qonccissiya maahiyaa calay beetees.

yelagay oottiyoo ooso sohuwaan baaso hagaazzaa immiidi bari sinttan komppiteriyaa woottidi asaa hagaazziidi de'iyaagee beettees.

Yettanchchaa Diidii Gaagga giyogee wolaytta haydaa maayuwa maayiri, tooraa oyqqiri, maahiya calaa maayiri, huuphiyankka maahiya calaa qacciri iqqiis.

Heezzu jarkkaneti haattaa duuqqanaw maarara eqqidaage dees. a achchankka qeeri doozati diccide diyaageeti beettoosona.

sa'aani sharaa boli micetti uttida cora qommo caammati de'oosona. caammatikka kongguwaanne shebexiya geetettiyaageeta.

Merete heera gidiya aaho woray beettees. A yuushshuwankka derenne dicci uttida cora doozati ...

Sa'aa bolli zo'o merayi de'iyo seeraamikee hiixettaagee beettes. Appekka sintta baggaara keexettidi giigi uttida keettayinne eqqida asayi diccida doozati me maatayi de'es.

Keehippe puulatti uttida keetta giddon keetta loyttanawu kaqqeti uttida magalashshoynne uttiyo soopa oydde soon giigi uttaage beettees.

Puulati uttida keettan giddon maarara utti uttira soopa oyddenne appe sintta baggaara maderekke beettees.

Dumma dumma biratan meretiya buquratuppe issuwa gidiya goshsha miishshay marashshaa giyooge dooretti uttida heezzay beettees.

supermarkeete giddoon dooretti uttida zal"e miishshatti zaytee juuseenne hara iqati beettoosona.

Sa'aa bolli misiray sa'aani uttiis. Sharaykka xaaxetti uttiis. Appe guyyessaara sharay dees. Sintta baggaarakka hara kattay beettees.

Baahilawe xale gidiya ashsho qommoppe issuwa gidiya tiriyaa giyooge sa'aan sayniyaa bollan utti uttiis. A achchankka a qnxxidi miyoo bilamaykka dees.

Dembba bolli eqqida miiziyanne miizeppe guyye baggaara eqqida booraynne dembban eqqi uttida asay dembbappe guyyeessara de'iya keettay beettees.

Puulatti giigida parnniichchere miishshaa giddooni alleeqossi asayi wottiyo qooriya miishshati uttaageeti beettoosona.

Wolaytta banddiraa bolli gaammuwa malaataynne wolaytta la'aa Yaagiya xuufee beettees.

uuttaa haashin kiyiyaa golaynne golaappe guye bagaara kirtasetti iin golaappe sintta bagaara biratay beetees.

suppermarkeettiya giddon qimemaaqimeme qomuwappe issuwa giddiya karetta shuqqoy okasheene bootta shuqqoy sharan xaaxetti utaagee beetees.

Kaamekka ba eqqiyosan eqqiis. Kaame eqqiyossan cora asatikka eqqi uttidosona. Kaame eqqiyiyossa yuushuwa dooddi uttay mittati dooddi uttidosona.

keehippe puulattidi addussan keexettida pooqeenne a achchan qanttan keexettida hara keettati beettoosona. appe sintta baggaara aaho dembbaykka beettes.

Qeeri ogiyappe sintta baggaara dicci uttida doozaynne doozatuppe sintta baggaara deree beettes. Deriyappe ha baggaara ogee de"es.

Keehippe diccidi daayyi uttida doozari beettoosona. A yuushshuwankka diretti uttida dirssari de'oosona.

Kuushsha hiilla wogaa miishshatuppe issuwa gidiya urqqaappe merettida qeeri basheenne kereti beettoosona.

Heezzu yelaga asatuppe issoy dicci uttida doozata ba moobayliyan misiliya denttidi de'iyagee beettees. I dentiyoykka misileekka dicci uttida doozata.

Sayniya bolli gaacetti uttida ashoyi shaatiyan de'es. A achchaanikka pilaynne oyttayi buddeenay issippe utti uttidosona.

Yelagay huuphe keettani huuphiya baaga qanxxissiri dicci uttida buuchcha pixxiri manaxxiriya woti eqaage beettees.

Puulayiyo miishshappe issuwa gidiya asay bari mentershaa tiyiyo lippisttikkiya giyogee dooreti uttiis. A bollan xaafeti uttiraagee nitrojen giya xuufee xaafeti uttiis

katta qoommo gidiyaa dooxxatuppe issuwaa gidiyaa uuttay diicci uttagee beettees. ikka coratti uttiragee dees.

Baaso hagaazzaa oosuwaa oottiidi de'iyaa macca asati zhaabbaanne akaapaa oyqqidi oottiidi de'iyaageti coorattidaageti beettoosona.

keexettiiddi oosoy wurennan ogiyan attidi penggeekka al'ibeenna keettay beettes. a yuushuwakka dicci uttida maatati kare baggaara doosona.

Naa'u macca asati ogiya doonan uttidi maxaafaa miicciiddi nabbabiiddi beettoosona. Eta guyyessaara puulatti uttida sohoykka beettes.

Issi attumaageenne Issi maccaara bari oottiddo ispportiya meraa bessanawu kushiya cuccummidi eqqidaageti beettoosona.

tohossa toophiyaa dalgga manttiyaa wollaytta moottaa damooti gaale allaanaa xaacce xaapo keettaa poottoynne toophiyaa banddiraynne tohossa toophiyaa banddiray beettees. Sinttaara dirssaykka de"ees.

Yelaga maccara keehippe puulatti uttida sohuwa be'aydda dawus ippe guyye baggaara deriyaappe duge goggiya haattay des. Haatta achchan daro mittaykka des.

Kolo giddoon koluwa bookkiyddi de'iya asay dees. Asaappe issoy ollaappe kiyiyddi de'iyagee beettees.

Tiransporttenne kaame hagaaza immiya miishshatuppe issuwa gidiyaa motoriyaa laaggidi biyaa naa"u yelagay motoriya bolli uttaage beettees. Kaame ogiyaa bollikka hara cora asay biiddi diyageenne kaame ogiya bolli de'iyaa doozati beettoosona.

Ammano keettan cora asay bootta naxalaa maayyidi goynnide diyaagee beettees. Etappe sintta baggaara issoy etaw qaala yoottide de'ees.

Mereta heeratuppe issuwaa gidiya wolayttan beettiyaa daamota deriyaa giyogee deriya bollan de'iya doozatinne hara dereti beettoosona.

Yelagiya keehippe ba huuphiya daddissadda ba huuphiya tirakko yegga uttaassu.

yelaga maccaara keehippe puulati uttida kifiliya uttida ha huuphiya guyyekko zaarada keehippe addussa huuphiya bessaydda beettawus.

nababaydda beetawusu. ippe sintta bagaarakka naa'u yelagay nababiidi beetoosona.

Ooratta maayyo masatiyaa magalashoy mittaa bolli xaaxetti micetti uttaagee de'ees. appe guyyessaarakka doozati diccaageeti beettoosona.

Dumma dumma buquratuppe issuwaa gidiyaa biittaappe oosettida jabanaa gidiyaagee sa'an dooretti uttagee beettees.

Issi macca yelagiyaa bari huuphphiyaa giigissa daddada zokkuwaa zaarada eqqasu, a sinttaa zaarido baggaan puulatti uttida ciishshaa misilee de'iyaagee beettees.

yelagay wolayitta wogaa mayyuwa mayyidi tooraa oyikkidi oyidiya bollan uttis. appe guyye baggan diccida zaafeti de'oosona.

Toophiyan de'iyaa ushsha qommotuppe issuwa gidiya harar biira bolla harar biira yaagiya xuufe beettes.

Kare meedosotuppe issuwaa gidiyaa hemettiidi ellelenna geeggiyaa giyoogee maata bolli eqqaagee beettees.

Cora qeeri naato deiya bolla issippe kaa'iyagetti beetosonna. Etta matan keehippe daro doozzatti de'osonna.

Ambbaa giddon kaame ogiyaa bollaani yoo yoo gifaataa naa"u shaanne tammanne ichchashshu marotettaa layttaa yaagiyaa xuufeenne masggiidee hemettiidi diyaa kameenne keettati beettoosona.

Naa'u yelagattuppe issoy baaga buuchcha ciirissiddi kushiya biradhdhiya sintta malattiddi pootuwa denddagee beetees.

Yelagay wolaytta hayddaa maayuwaa maayidi issippe shiiqidi kushshiyaakka baqqiidi issippe qoomettidi yexxiidi de'oosona.

Goyetti uttida goshshaa bolli dicci uttida doozzatuppe shonkkooray hara doozza qommoy dicci uttaagee beettes.

Wolaytta zoonee payatettaa naagissiyoo eqotaa malaatay beettees. a achchankka maccayinne attumay maskkiyaa wotti uttidi kushshiyaa malatiidi de'iyaageti beettoosona.

Mittaa ayfiyaappe issuwaa gidiyaa paappayiyaa giyoo ataakilittee diccidi ba ayfiyaa ayfi uttageeti appekka naa"ati teeri uttaageti beettoosona.

zal77e sohuwan sa7an dooretti uttida zal77e miishshatuppe jarkkaaniyaa, oydiyaanne saafaa balddiyaa hara miishshatikka de7iyaageeti beettoosona.

Kattaa qommoti maaran dooretti uttiaageeti beettosona etika muchchuwaa, ashuwaa, pilanne oytaa, unccanne hegetanne hegetaa malatiyaa kattati yuushshuwan doosona.

Seera naagisiyanne hara issoynne a mnata eqqidosonna issi kaymma mishireessi zayttiyanne xiilliya immiddi beetes.

Yelagay puulattidi lo"iyaa sohuwaa be'anawu biidi de'iyaagee zo'o kaame giddoppe kiyiidi de'iyaageenne a achchan hara kaamee eqqageekka beettees.

heezzu gal''a odulai sa'an eqqi uttidosona etappe guyye baggaara mittay de'ees sa'an aybbikka baawa

Doozatuppe issuwaa gidiyaa baahilawe xale gidiyaa baddariyaa giyoogee sa'aappe pude mokki uttagee beettes.

hagee xaafetti uttaagee wolaytta sooddo yumiburshshiya erissuwaa ooratta tamaaratussi ha erissuwaappe guyyessaara keexetti uttida pooqe keettati beettoosona

puulatti uttida keettay guyye baggaara de7ees. sintta baggaara dicci uttida doozza mittaynne melanaaniyaa maatay beettees.

Goshsha miishsha gidaagee kadoynne qambbaray saanee qashettidi uttidi beetoosona. ha bootaani dendiidi

Kase wolaytta moconaa ayssidi bitanee kawo dagato kumbbee yaa'aan haasayiidi beettes. cora asatikka appe guyye baggaara wolaytta wogaa maayuwaa maayidi guyyessara beettoosona.

Naa'u kayma asati uuttaa phalqqidi awan micci wottoogaa issoy shiishshiidi de'es. issoy hiixxees. a matan

maataa ayfetinne ataakiltetti dirsaa giddon diretti uttidosona. tappe sintta bagaara ogee des. ogiyaappe ha bagaara maata ayfettinee ataa kiltteti de'oosona.

Wolaytta toho kuwaasiyaa citay kaa'iidi beettees. eta kaassakka be'iidi diyaa cora asati dirssaappe ha baggaara beettoosona.

Naa'u aawatuppe issoy ammano aawa gidiyaagee asaa maaddidi maaddido asaa qoommidi pootuwaa denddiidi de'iyaagee beettees.

Infistraakichere gidiyaa haattaa zeeroy zretti uttaagenne a achchan de'iyaa dereenne dicci uttida doozati bettoosona. duge baggarakka haattay dees.

dere asaynne so asay qoomettidi wolaytta wogaa maayuwa maayidi duriidi beetoosona. eti ubbaykka issippe qoometti uttidosona.

Amannuwa asatti bantta maayuwa maayiddia bantta amanuwa qonccissiya oduwa ogiyan odiyagetti beettosonna.

Supermarkette gido pesttaliyan goozettidda ushsha qommoy panttayinne juusse beettes. Ettappe qommo bagan qibatekka beetes.

Zannaaqa sohuwaa be'idi issippe qoomettidi pootuwaa denddiyaa yelagatinne yelagati matani eqqi issiporttiyaa bessiyaa makalakaya yelagay beettees.

Keehippe puulatti uttida sohuwaan adil"e ciishsha mala ciishshaa kaqqidi hara puulayiyobatakka maasoopiyaa malatiyaabaa kaqqi wottoogee beettees.

Woraa giddon keehippe dicci uttida zaapettinne appe sintta baggaara deree beettees.

So meedosa gidiyaa caananwu maaddiyaa haree caanaa caannidi corattidi ogiyaa biiddi diyaageenne asay ogiyaara kanttiyaagee bajaajee ogiyaan beettees.

puulatti uttidia keetta gidoni oyddu yelaga wolaytta bulukkuwa maayi utaageeti beetoosona. etappe ushachaara hadirsaara magalashoykka beetees. sintaara masoopeekka beetees.

Yunbburssgiya giddon tamaarw katat ekkiddi diyaagenne kattaa immiddi diya asay beetees.

Asay maaran eqqidi giya giddooni baagaa baagaa dorssaa oyiqqi uttaagee beettes . Eta matankka eqqida asayinne guyyessaara cora eqqida asay beettes.